Enkota, enkota dhamatoke dhibungibwa ghanho era nga endala omusanha gugyokikya yokikyaku etandise ovuluka.

Ghaligho ekiffo kinho ekizimbibwa obulungi era nga kibonekera okuba nti iisinzizo era nga einhuma ghakyo eliyo omulongoti.

Omusaadha ono atiame era nga atiame mu mmotoka era omusaadha kumubiri gwe kuliku ekirame kyeyetaaku era nga ekirame kino yetaaku kirame kya kisolo era nga wansi we kisolo waliwo ne ttupa etalikutegerekeka bulungi oba ya kya kunwaki?

Wano omulyango ogwingira ekifo agha tesezebwa oba olukiko olukulu olwe eighanga Uganda gheri tekeza era nga kumbali kwo luguudho lunho kwetoloirwa ebendhera edheighanga lya Uganda.

Omwana owo'bulenzi Ono alimukwooza akawero eranga alikamula akawero Kano ka'maze okwooza.

Emotoka esabaza abantu era nga mulimu abantu munda omwo aye agivuga azilamu. Basibyeku emipaliso kungulu nhe bi fulusi ebindhi era nga mu maiso ghayo eriyo ogha bodha bodha.

Abasaadha bano bali ghagati mu nhandha mu maadhi. Bali kuvuba, era nga amaato gano bagasibiile mu kifo kilala. Bali kusoloza ebyenhanda bye bava okuvuba bwe basuula mu maato. Era nga ghagati ele mu nhandha eliyo akazinga. Nh'abamu balikubuka okuva mu maadhi bwe bagwa mu maato. Amaato gali abili.

Omusaadha ayemeleire kumbali kwa amaadhi agomwiga alimukuloba byenhandha aye kumbali kw'amaadhi kunho kumbali ghago inho ghaligho olusozi aye okumpikumpi ghanho ghaligo akabira.

Enho egaali eyo muuka eri kutambula ku luguudo lwayo olwe gaali yo muuka era nga ekifo kyelimu kilimu emiti emiti, ghazila bantu.

Ebisolo bili mu kibira, bili kulya eisubi. Era nga mu kibira mulimu emiti gyino emitonotono, emimpimimpi.

Amaka galaga nga gayirikemuku galwirewoku okumala ekiseera geswireku akata katono okuva kuluugudo olunene olwa kolansi era nga mumbali wago oba einhuma wago waliwo enhumba elikuzimbibwa aye ekali okuwa. Waliwo olusuku olwa matooke ate nga kuliku ne kikomera neinhuma wekikomera eriyo ekibira kye miti

Omukazi abeese omwaana ku kugongo ali mu luyiira mu kibiri ekyayokebwa omuliro, mu nsiko gyebayokyamu omuliro. Era nga ali kusoloza ebikaba ate nga era mulimu n'omwaana oghundhi amuli mu maiso eyo atyaime emberi eyo kuibalaale, mulimu emiti emighanvu.

Abantu bali ku mwaalo era nga eliyo abemereire kumbali ere, ku nhandha kwenhe ku maato gaibwe agendhaghulo nga abandi bali kutekateka okugasimbula okugangiza mu maadhi. Ate abandhi bali kuvaayo bali kwila mu mayumba gaibwe.

Onho agemye ebibala mungalo bye tweeta entuntunu. Era nga edhindhi nhenvu bulungi, edhindhi dhikaali mbisibisi. Ataile mungalo...

Omukazi alikutambula n'emigaati egyitundibwa. Alikutambula kungira nga atunda emigaati. Era nga ghali kubita kumbali ghaligho eisundhiro ely'amafuta, n'emotoka kumbali kw'eisundhiro ly'amafuta, elimu laangi endhirugavu.

Kifo kisanukirwamu kyazimbbibwa awazimbbibwa obusisira obuboneka bulungi, bulungi obwo kuwumuliramu, ka kopawundi kallungi kanhirira kaliku eisubi erya kiragala obulungi, amabale. Amayumba kuliku ni ekizikiza omuliro

Ensudde ddiri mu kusala oluguudo oluli mu kibira era nga gasudde ga bba inho. Kumbali we ddiri kwira waliwo ekiswa

Abaana bali ghaka batyeime ghaka aye embera gyebalimu ti nhungi kubanga balaga nga banhakughavu, oghundhi alambeire ku seminti oghundhi atyeime yazinga amagulu, yeghumba yasira nho mukono ku mutwe.

Omwaalo, amaato amanhenhe, amayumba amalungi, ensozi...

Bali mu kuzaanha omuzano gunno ogwokozesa amani nga bazaanha omupiira ogwo kulumuka no nomupiira mu mikono era nga omulala asitwire mwine era abaire no mupiira agukasukire mwine

Amaato gali kumbali ku mwaalo oba kulubalama olw'enhandha. Nga ghaligho nh'embwa edhili kwetoloola mu kitundu kino. Ela nga amaato ga sigibwaaku laangi ey'endaghulo kungulu kwago.

Kino ekibira ekye miti kyekutwire kutwire nga era kirimu enguudo edhe ndhaghulo. Kilimu oluguudo olunhenheku olweitaka ate mwabamu akaguudho akatonho akakibitamu kumbali nhi kumbali.

Biyumba by'embagho. Embuzi dhiri mu kulya, n'enkoko. Akatale....

Enduki egwire mu bimuli, ebimuli ebirungi ...birungi inho byakulingiriraku ebisikiriza bulikimu ti nduki yonka ay' ebimuli biriku ku bisimbe bino bisubi ebiri mulangi eya kiragala. Ebimuli birimu olulangi olutonotono olwa kakobe ate no lulangi olwerulweru

Enkufira edh'absiraamu dhetweta ensiriminhi, badhibunze badhipanze buli ndhala ku yinhayo.

Ekibira ekye miti. Ekibira kino kya simbibwa ku lusozi. Kiri kulusozi waigulu kwene aye nga omusana guli gwakayakamuku omutonotono. Ku saidi eyindi eye kibira omusana guliku

Embogo dhili kufuluma mumaadhi. Embogo dhino ndhirugavu mu laangi. Era nga kumbali gha maadhi enho eliyo, ebisubisubi, emisaala, nh'obutibuti obutonotono.

Omuntu agemye ekikaka ali kukisalamu na kaso era nga akitaire ku kabaawo

Omwana omulenzi ono omutu ali kunaandha era nga ali kulaga ekyenandha kye kyava okutoola mu maadhi era nga waliwo omusaadha omukulu ali einhuma we

Compact ekozesebwa okukuuma enhembo oba eya kozesebwanga okukuuma enhembo mu biseera eby'eilaku, ba dhaadha baife dhe bakozesaanga. Ela n'olughuuzi olwabangamu kweya tambulilanga lwona lulimu.

Omusawo omukyaala ali kwidhandhaba, omulwaire, era nga yena mukyala. Ate ghaligho nh'omwami oba omusaadha oghundhi ayemeleire kumbali kule ele nga ali kulingilira enho eli omusawo nh'omulwaire gwebali kwidhandhaba.

Ekanisa. Ekanisa nnenhe yetoloirwa emiti gino egiba muluya, egisimbibwa muluya, emisansa ate nga waliwo nobuti obumpibumpi, obumuli muli, ebimuli ebyendawulo nebiri oti bikosi, bigogwa

Agasolo ganho agayaganhibwa mu maadhi age kumira mu maadhi gali mu kusabala ku maadhi era nga agamu geyirike ku geinhago okuboneka nga gaseyeya okufuluma mu maadhi.

omusaadha ayemereire kumbali okw' omwiga, ere nga nhi kumbali ere eriyo emiti egyasimbibwayo. Era nga ye omusaadha ayemereire ku bibaale, asibye nh'ekikalu bulungi yataaku nha kakofira kumbali kunho.